Kagabo afasha itabi zine mu kuboko kwiwe kw'i bubamfu ukuboko kwiwe kw'i buryo hariko niba araryagaha mu kurwara rw'igikumye afasha itabizibie, ariko aziha karubu karubu na we, ariko azakira no kuboko kwiwe kw'i buryo.

Abagabo babiri bahagaze hagati y'ibijumbu biri imbere yabo ibijumbu vyeze neza, kandi binini inyuma yabo hari ibitoke vy'imihwi bimaze kwera uruhande rumwe rumwe inyuma yabo cane hari imodoka yirabura iha hagaze.

Mw'isoko aho badandariza ibiraya hari umugabo ahahagaze hagati y'imirundo itatu y'ibiraya bisa neza kandi binini. Uwo mugabo yambaye n'umwambaro w'akazi kandi aho hantu harasakaye neza, izuba ntirihashika.

Umurima w'amashu atonze neza ku murongo, asa neza ariko atarera neza. Biboneka ko akiri hagati, habura igihe gito ngo batangure bayimbure. Hari n'igicu gisa neza cane, ata mvura irimwo.

Udukwavu dutatu dutonze ku murongo, tubiri two ku mpande dufise amabara yera n'ayirabura, ako hagati koko karera hose. Dufise amatwi maremare hamwe n'amaso yirabura cane, inyuma hari ivyatsi bisa n'urwatsi rutoto.